kono a nanii o wiimaa dañat gawri dañaa ñaayku

eeyi Mamadou Amadou Allah jaaraama a jaaraama gongol

emin ñaagoo on noon yo on ketto émission no feewi

eeyi e programme waalo rowane e rowane ndeya

ko dañal men e nder ndema hee

prono (apronstar ) o kanko kam vraiment yiyaama tawaama kadi ko solution e ndema men waalo

eeyi hikka kadi Alhamdulilalahi rabbil ala mina prono (apronstar ) arii

balloowo prono (apronstar ) o woni caiman rouge onne addaama

on e hoore mum woni caiman rouge min ceettiima won e nokkuuji won e diiwaanuuji o memaama

so memii jallungol tan ngool jallungol heewi ko yaade laawol mum

waalo ine heewi ñaamre ine heewi tampere

Amadou Tidiani Ka ane Mamadou Amadou
eeyi

77 542 63 67 77 541 63 67

77 511 64 75

jeeri e waalo e jeejegol e Daande maayo o fof kadi emin jogii toon relais ji amen

publicité